Omukyala asibye akatambala akalimu langi enjeru, eya bbulu n'emmyufu, yeetisse ebbaafu eya bbulu erimu amasowaani ssaako n'olugoye.

Akanyonyi akalina omumwa omuwanvu kali mu langi enzirugavu ne langi eya kyenvu omutonotono kayimiridde ku mpummumpu kalabika kalina bye kalya.

Enjovu omuli ensajja n'enkazi ziri mu nsiko eyo, omuddo mukalukalu weewaawo gulimu ogwa kiragala. Emabega waazo eriyo emiti.

Ekisenyi kirimu amazzi, omuddo gwonna gwa kiragala si mukulu nnyo sso nga ne mu makkati eri eriyo omuti nagwo gwa kiragala. Mu maaso wano waliwo akaato akakaddekadde.

Embogo enkulu ddala eyimiridde mu muddo ogwa kiragala ddala. Akanyonyi akaddugavu kayimiridde ku mugongo ogw'embogo eno.

Ekkuumiro ery'ebisolo omuddo gwonna gwa kiragala ensolo ey'omu nsiko erabika nga nkulu ddala eyimiridde mu muddo.

Erindaazi erirabika obulungi ddala liri ku kipapula, liteereddwa okumpi n'ekikopo ekika kya ggama.

Amazzi ag'ennyanja gali mu langi eya bbululu, mateefu ddala. Abantu abamu bali mu mazzi gano so ng'abalala bayimiridde ku lukalu lw'ennyanja eno mu musenyu.

Ekkubo lya ttaka liyita mu miti. Emiti mulimu eminene n'emitonotono, gyonna gya kiragala.

Ebintu eby'emikono mulimu ebiruke ng'ebiwempe, mulimu n'ebibajja so nga waggulu bawanise bendera ya Uganda ne maapu ya Uganda.

Mu maaso eriyo emiti egy'etadde n'omuddo omutontono, sso ng'emabega eri eriyo ennyanja eyita mu kiwonvu, ebbali n'ebbali eriyo ensozi ezifaanana obulungi.

Ekibumbe ekiraga engabo ya Uganda kitimbiddwa ku kisenge ky'ekizimbe ekifaanana obulungi so ng'ebbali ku mukono ogwa ddyo eriyo ekimuli ekiri mu langi eya kiragala ne langi eya kyenvu so nga ku mukono ogwa kkono eriyo ekimuli ekiri mu langi eya kiragala.

Omukyala asibye ekitambaala ekya bbululu, ayambadde ggomesi ayimiridde emabega w'enkota z'amatooke alabika azitunda. Ebbali we ku mukono ogwa ddyo eriyo emidaala egy'ennyaanya.

Abaana ab'obuwala basatu bava mugga kwekimira ku mazzi batambulira mu kkubo eriyooyoote obulungi era ng'ekkubo lino lya ttaka.

Abaana babiri, omu akutte omuggo mu ngalo. Bayimiridde mu maaso g'ente ssatu, ente ziri mu kulya muddo.

Abadigize abakyakaze bonna bambadde ebimyufu bali ku lyato baseeyeeya amayengo gabawuuba.

Ennyanja nteefu bulungi, amazzi ga bbululu. Ku lukalu w'ennyanja wasimbiddwawo amaato, eriyo n'abantu nga basajja bayimiridde okumpi n'amaato.

Ennyumba nkaddekadde eriko emiryango ebiri, abasajja babiri buli omu ayimiridde mu mulyango ogw'ennyumba eno.

Embogo zirabika nga zizannyira mu mazzi, so nga n'omuddo gwamera mu mazzi; omuddo gwa kiragala ddala emabega eri eriyo emiti n'ekibira.

Abaana babiri, bombi bawala bazze kukima mazzi. Bali ku nnayikondo; omu asunda mazzi so ng'omu ayimiridde. Ebbali wa nnayikondo eriyo ensiko.

Ebbali w'ekkubo ery'ettaka. Ku mukono ogwa kkono eriyo omwala; omwala gulimu abakyala babiri, balina bye bayoza. Omwala ebbali waagwo eriyo omuddo.

Ensolo ez'omu nsiko zitambula ku ttale. Kirabika lino kkuumiro lya bisolo naye ebiseera birabika bya kyeya. Omuddo mukalu ddala n'obuti obusangibwa mu kkuumiro lino obusinga bukalu, wewaawo obulala bubisibisi.

Emmeeri ggaggadde ennene ddala esimbiddwa ku mazzi emabega waayo eriyo ebizimbe eby'enjawulo era nga ebizimbe bino bya kalina.

Abasajja bana bali waggulu ku kizimbe bawanika bbuliti. Emabega w'ekizimbe eriyo ennyanja sso nga mu mbiriizi ku mukono ogwa ddyo eriyo omuti ogw'omuyembe.

Enseenene enkongole obulungi ezisinga obungi ziri mu langi eya kiragala. Obutungulu obusaleesale buteereddwa mu nseenene zino.

Omwana omulenzi ayambadde akajoozi akaddugavu, ali mu mpale njeru nnyimpi, yeetisse ekifuluusi ku mutwe, akutte omuggo mu ngalo atambula ku kkubo ery'ettaka.

Omu akutte ensigo ezirabika nga za bijanjaalo ebikalu nga ziri mu bibatu eby'engalo ze zombi so ng'ate omuntu omulala agezaako okwanjala ensigo ezo ng'akozesa engalo ze ez'emikono gyombi.